Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo uutemba mbono wokwiiyogela koonyala mbono hawu hongwa molute lwomuti. Ohawu kala tawu tayima nawa wagwayekwa omagadhi giiti.

Ombaanga ndyoka yotango otayi ku hiya opo wukiilandele oradio yoye yomuzizimbe yoHisense, ndyoka yali yina ondando yili pombanda, paife oya teyelwa kongolo.

Uuna omuntu tayi aka talelepo koshilongo shimwe, oha pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaandjawo naambyoka yomoshilongo moka u uka, opo a vule aka longithe iimaliwa yomoshilongo mo.

Iimaliwa oyili ya simana lela, nongele omuntu ena oshimaliwa oha kala a nyanyukwa lela, oshoka omuntu ota vulu oku kandula po oompumbwe dhe, ngele kena oshimaliwa , nena omuntu oha hupu nuudhigu.

Mositola omo mehala mono muna iipumbiwa ayihe mbyono hatu pumbwa momagumbo getu. Omuntu ngele owayi kositola, oho kalanda shoka wuli wa pumbwa.

Moositola ohamu adhika iipundji mbyoka iiwaanawa, iipundi mbyono yomatyofa, iipundi mbyono ohayi longithwa nee unene moombelewa oshowo moondunda moka hamu kundilwa aayendwa nenge haku tiwa oseti.

Ombaanga ndjoka yo Standard bank iha yi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa, ihe oha yi gandja woo omakwatho goshimaliwa koma hangano galwe ngaashi kwali ya gandja omakwatho goodola 400000 ke hangano ndoka djoku landa oondhopi.

Oositola ehala ndyono hali landitha oompumbwe kehe dhoshigwana . Aantu ngele yalikola oshimaliwa ohaya yi koositola yakakonge oompumbwe dhawo. Otwaadha aehe yatya okambamba yeli moolaka taya kongo shoka yeli yapumbwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ki ilandele okashina koye kokupupyaleka hoka kali ke na ondando yi li pombanda lela ihe payife otaka tyawa, ondando ya teyelwa kongolo.

Ositola ehala mono hamu landithwa oompumbwe dhoshigwana dhediku nesiku. Aantu ngele ya mono iimaliwa yawo ohaya yi kositola, opo yekiilandele oompumbwe dhawo.

Ombaanga ndjono yo Standard bank yolwaala olu mbulawu ombaanga ndjono yili ha yi kwathele oshigwana moku pungula oshimaliwa shoshi gwana, yo oha yi gandja woo omikuli koshi gwana.

Ombaanga yotango yopashigwana pamwe nositola yoNictus otayi kuhiya wukalande iinima kositola ndjoka ngoye tokuthilwako kondando.

Iitaafula niipundi oha yi hongwa kaantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi oha yi hongwa nee unene molupe lomuti opo yi kale ya kola nawa noha yi kala tayi monika nawa ya tulwa omagadhi

Pomahala mpono hapulandithwa iikulya osho wo omalomvu ohapukala puna iitafula iwanawa niipundi yoku kutumba naantu ohayiko me yakalye nande omawulalelo komahala hoka.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iitafula mbyoka yoku tula moondunda ndhono dhoku kundila aayenda oshowo iipundi mbyoka yomatyofa.

Aantu mongashingeyi ihqya longowe nuudhigu okuyalula iimaliwa yawo ohaya kutha owaa ehwata lyiimaliwa yawo eta tula mokashina noho taka yalula.

Mositola mehala moka hamu longithwa iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbiwa koshigwana ohamu adhika iinima oyindji naantu ngele ya kwata oondjambi dhawo komwedhi ohaa yuli koositola yekiilandele iinima yawo.

Oositola odhili pamaludhi opuna ndhoka hadhi landitha oongaku noondjato naantu ohaye kiilandeka iinima yawo koositola ndhika.

Aantu mboka yena unongo wokuhonga iti nipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka iwanawa niipundi mbyono ohayi kala ne yakutumbiwa iipundi mbyono oto vulu weyi longitha moseti.

Iimaliwa oyili yasimana lela. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dhetu . Ngele omuntu kuna oshimaliwa nena oho hupu nuudhigu monkalamwenyo yoye, oshoka kuna kutya omaudhigu otoga kandulapo nashike.

Ombaanga ndjoka yotango otayi kunkilile aayendi nandjila uunene tuu pethimbo lyomafudho oshowo pethimbo lyomatango omanene manga inaya yaya moondjila dhawo opo ya kale haya tala omatayela oshowo ootenga dhomeya nomaholi.

Opuna aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Momiti ohaya hongomo uutemba mbono hawu kala wahongwa molute lwomuti ohawu kala tawu tayima wagwayekwa omagadhi giiti meni.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya nena ngoye ngele owuli ho longo nuudhiginini nena nayo otayi ku kwathele opo wu yepo noka ngeshefa koye hoka okashona.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank otayi ku hiya opo wuye me thigathano djo Nedbank citi bash yoku tondoka ookiliometa 10. Opo wuye methigathano ndoka owuna oku futa oodola dha Namibia 350.

Mositola una toyimo ohapukala puna iiyelo iyali opuna oshelo shokuyamo po opuna omwelo ngoka gokuzamo , mositola oshaningilwapo opo pukalekwe elanduladhano .

Ombanga ndjoka yavenduka otayi kuhiya opo wuye methingathano lyokwisindanena oondola dhaNamibia 2000 nokalo ngoka go izi waleta.

Uuna omuntu toyi mositola ohapukala puna iiyelo iyali opuna oshelo shokuyamo po opuna shokuzamo shika oshililepo opo pukalekwe elanduladhano lili nawa mositola.

Uuna omuntu wuna oshimaliwa oho kala wanyanyukwa lela, oshoka oho vulu okukandulapo oompumbwe dhoye adhihe. Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, nongele kuna oshimaliwa, oto hupu nuudhigu.

Ombaanga ndjoka yotango yopa shigwana ota yi kuhiya opo wukii landele eshina djoye ndjoka djoku yoga iiyaha, kwali yina ondado yili pombada ndee paife ota yi tyawa ya teyelwa kongolo lela.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele kutya, nena ngele ngoye owuli holongo nuudhiginini, nayo otayi ku kwathele okufuta nomukalo ngoka ho futu nokashina.

Ombaanga yobank Windhoek otayi gandja omapandulo kaasindani yawo mboka yali yiisindanena omayovi omulongo. Oyeli yatatu ayehe oyaza koshilandopangelo koVenduka.

Nombanga ndjoka yotango yopashingwana oto vulu weyitumina omuntu oshimaliwa kongodhi , eteshi nanako kokashina hoka kokunanwa iimaliwa pehala poka nenge mondolopa moka ti iyadha eli.

Mostola omo mehala moka hamu landithwa iipumbiwa ayihe aantu haya pumbwa. Oha yi landithwa nee yina oondado dha yoolokathana naantu ngele ya mono iimaliwa ohaya yi yeki ikongele oompubwe dhawo koostola.

Ombanga ndjoka yotango yopashingwana otayi kuhiya opo wukilandele eshina lyoye lyokuyonga iikutu lyoka lyokolusheno kwali lina ondando yili pombanda lela ihe payife otali tyawa ondando yatelwa kongolo.

Iimaliwa oyili yasimana lela, oyo thimba yina ongodhi. Ngele kuna oshimaliwa nena onkalamwenyo ohayi kala ondhigu, kuna kutya otwii kwatha ngiini.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoke otayi gandja omapandulo nomahaleloyambeko kuVeronika Hill ha zi koKarasburg, ngono ali a yi methigathano lyoku isindanena oshimaliwa pamukalo goEasy Wallet.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ihe ohayi gandja omakwatho goshimaliwa ngaashi yali ya gandja ekwatho lyoshimaliwa kehangano ndyono lyoAmos Meerkat early Childhood Development.

Moositola ngele toyimo ohapu kala puna iiyelo iyali opuna omweelo ngoka goku yamo po opuna wo ngoka goku zamo , osha tulwa po opo ku kalekwe elandulathano.

Aantu mbono yena uunongo woku ninga iipundi mbyono yomatyofa ohaya imonene iimaliwa, oshoka iipundi mbyoka oyili ya simanekwa lela nohayi landwa yika kuuntumbiwe moombelewa.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyili yasimanekwa lela ngoka goombelewa oshowoo moondunda mono hamu kundilwa, hakutiwa ooseti.

Opu na oositola ndhono hadhi landitha iinima ya longwa miiti niipilangi ngaashi oosikopa, iipundi niitaafula. Oositola ndhono ohadhi ningi woo iipundi yomatyofa.

Momahala mono hamu kundilwa aayenda ano moondunda ndhono haku ithanwa taku tiwa ooseti ohamu adhika uutafula uuwanawa, oshowo uusikopa niipundi mbyoka yomatyofa yoku kuuntumba.

Okakalata koye hono kombaanga yotango yopashigwana, oto vulu weka longitha okufuta iilandithomwa yoye mositola, opo waamanepo ethimbo wukaye momukweyo, wunane iimaliwa.

Iimaliwa oyili ya simana lela. Mongashingeyi Iimaliwa mbyoka yomafo ihayi yalulwa we koonyala ine oho kutha owala ehwata lyiimaliwa eto tula mokashina ko otaka tameke taka yalula kokene.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhaantu ngele kuna oshimaliwa oho hupu nuudhigu nomuntu owa pumbwa oku kala wuna oshimaliwa opo wuka ndulepo omaudhigu goye ngoye wu ilandele wo iinima yoompumbwe dhoye.

Opuna oositola dhoka hadhilanditha iizalomwa, iizalomwa mbyono ohayi kala ne yalekwa mositola moka nasho wuli pondje owuwete nale kutya mositola muno ohamulandithwa iizalomwa.

Opuna aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo iinima mbyono ngaashi iitentekelitho mbono hawu mbolelwa momakuma moondunda ndhono dhoosti moka hamu hungilwa.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank opamwe nehangano ndyono lyo One Economy Foundation ohayi tula uukuni kumwe etayi yambidhidha oshigwana niipumbiwa ayihe tayi vulu oku ya mbidhidha nayo.

Ombaanga yotango yapashigwana oye yapo nomukalo ngoka omupe, hono tokala totala omayalulilo goye gombaanga kongodhi yoye kehe ethimbo ndjoka wuli wahala oku tala oma yalulilo goye.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho goshimaliwa ihe ohayi gandja omakwatho mono hayi yapo nomathigathano gomaudhano gokukayila okathanguthangu naangu a thiki tango ohi isindanena sha.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaa hongomo iipundi niitaafula, iitaafula mbyoka yili hayi hongelwa omasipili oma yelele kombanda nohayi kala tayi monika nawa nohayi landithwa po.

Uuna toyi wu kalele po kiilongo yimwe nena owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yoshilongo shaayeni niimaliwa yoshilongo moka wuli wu uka .

Aantu mboka yena unongo wokuhonga iiti nipilangi ohahongomo iipundi osho wo iitafula mbyoka halongitha oku tenteka iinima osho wo iipundi oku kutumba komahala ngoka hakuyakulilwa aayenda.

Oomboloto odhili dha simanekwa lela, oshoka kehe megumbo ngele owayi ito kala ino monamo omboloto. Omboloto ha yi liwa ongulonene uuna omuntu ta yi kiilonga no tee

Aantu mboka yena unongo wokuhonga iti nipilangi ohaya hongo mo iinima iwanawa ngashi iitafula niipundi osho wo uusikopa.

Moositola ohamu landithwa iipundi mbyoka iiwanawa mbyoka yomatyofa. Iipundi mbyono ohayi adhika moondunda mono hamu kundilwa aayenda nenge moondunda mono dhoombelewa.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iipilangi ohaya ningi mo uusikopa. Muusikopa mono ohamu ningwa ne uulaka mono hamu kala mwa tentekwa omambamba ngono haga pungulilwa iinima.

Ombanga ndjoka yo Bank Widheok ohayi thikama otayiti yikadhike uutala wawo hoka hakukala kuna aantu oyendji akwashingwana opo yigandje omawuyelele kombinga yomapungulilo ngawo nomakulo ngawo.

Ombaanga yoNedbank otayi londodha aantu, opo ya kale yeli uupathi kookalyampombo mbono haya dhengele aantu nokuyakengelela iimaliwa yawo yafa yaza kombaanga.

Opuna aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo ne uusikopa mbono hawu tulwa pooha dhoombete pombanda wuusikopa hono ohaku kala kwa tentekwa oowili oshowo iinima oyindji.

Mositola omo mehala mono hamulandithwa iipumbiwa ayihe hayipimbiwa koshingwaana iinima mositola ohayi kalamo ne yapakelwa melandulathano iikulya oyili pehala lyawo niikwathewa opehala lyawo.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe. Ngele kuna oshimaliwa oho mono iihuna oshoka kuna shoka to vulu okwiikwathela nasho oho kala lela to nana nuudhigu.

Opuna oondunda ndhoka dhilipo dhatungilwa aayenda. Oondunda ndhono odhili hadhi monika nawa lela. Moondunda mono ohamu adhika oombete oombwanawa oshowoo nuutaafula.

Mositola dhikutu ohamu adhika izalomwa oyindji, naantu nge yamono Iimaliwa komayilonga gawo ,oha yayi ya ki ilandele izalomwa yawo opo yakale nga tamonika nawa.

Iimaliwa oyili yasimana lela, iimaliwa osho eliko lyoshilongo nangele omuntu kena iimaliwa nena owuna okumona iihuna lela oshoka keshimwe mositola oha shizimo noshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wu ilandele okashina koye hoka koku ninga oomboloto hono kali kena ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi , ohaya hongomo uunima mbono wokutentekelwa nande uukopi oshowoo uuyaha miiti nohawu kala woopala lela wahongekeka lela.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nongele oshilongo kashi na oshimaliwa nena otashi kala sha hepa. Omuntu ngele ke na oshimaliwa oha hupu nuudhigu monkalamwenyo.

Mositola omo mehala mono hamu adhikwa iinima oyindji mbyono yapumbwiwa kakwashingwana , nakwashingwana ngele yalikola iimaliwa ohayi kostola yekilandele iinima yawo.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya imonene oshimaliwa noonkondo moku ninga iipundi mbyoka yomatyofa hayi longithwa moombelewa oshowo moondunda ndhono dhoku kundila aayenda haku tiwa ooseti.

Ohapu kala puna uukololo mbono hawu ulike oongushu dhiimaliwa pokati kiilongo niilongo, noongushu ndhono ohadhi vulu okushendja esiku nesiku, nongele toka talela po iilongo yaantu owa pumbwa okutseya okatendo hoka.

Mositola ehala ndyoka hali landitha iipumbiwa. Ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi iikulya oshowo iikwathewa. Iinima mbono mositola ohayi kala mo yapakelwa melandulathano iikwathewa opehalq lyawo omanga iikulya opehala lyawo.

Aantu mboka yena uunongo woku ninga iipundi mbyono yomatyofa ohaya ilikolele iimaliwa lela moshilo ,oshoka iipundi mbyono oyili hayi landwa lela yika longithwe moombelewa oshowo moondunda dhoku kundila aayenda.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Kiilongo yokoEuropa ohaku adhika iimaliwa mbyoka haku tiwa oeuro niimaliwa mbino oyina ongushu yili pombanda.

Ombaanga ndjoka yo NedBank ohayi kala nomathigathano ogendji ngaashi omathigathano ngono gokukayila okathanguthangu, nomusindani ngono a thiki tango ohi isindanene nee ongushu yoshinima shontumba.

Ombanga ndjoka yo Bank Widheok otayi gandja omapandulo nomahalelo yambeko kosindani Anna Van Der Merwe ngoka ali isindaneme oshimaliwa shondola 80,000 konkalo go iwaleta.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya hongomo iitaafula iiwaanawa osho woo iipundi mbyoka yeli haya longitha oku kuutumba, osho wo iitaafula yoku tetekithwa iinima.